A kyɛne meŋ daa poɔ la ka noba be ka pɔgeba a biŋ kyuuma ane boma a zeŋ ne a daa poɔ a koɔrɔ ka pɔge kaŋa ga pegle botɔ a gaa te gɔ kara boma mine a na da ka pɔge kaŋa meŋ mare bie meŋ pegle o boɔra a kyɛne naa daa poɔ teere be la a daae kaa Pɔgeba a zeŋ zeŋ a marroŋ poɔ

Pɔge ŋa meŋ naŋ be kyɛ naana o zeŋ la dakogi zu a ne o bie ko le o zu a wiɛ bare kyɛ de kyaare leri a bie meŋ a wiɛre a bie meŋ zu a na le kaa bie zeŋ a pɔge kpakyɛgaŋ a kyɛ de o nu a teɛ o noɔre kyɛ de o nu kaŋa ko sige teŋa kyɛ ko woɔ o gbeɛ a zeŋ ne kyɛ kaa ma a wiɛra zu a na le.

Bondire meŋ la ka ba maale biŋ kyɛ naana a eŋ piletere poɔ ka bibiiri zeŋ ka ba de teɛ eŋ a paa iri a bondire a poro a bibiiri pɔge kaŋa la a pɔge maale o zu ko e vɛre ko vɔgle zupele a zeŋ a paa diea bondire a poro a bibiiri kaa bibiiri mine a de ba deme ka bamine naŋ ba de sere kyɛ ka ba naŋ zeŋ a kyɛle ka ba na ko ba meŋ.

Die poɔ la kyɛ naana meŋ ka ba maalaa die kama a maale dakogi zenne ane tabolɔ ane feregi ane kapɛti ko be a die poɔ ka ba maale die zaa kpɛle ko e feɛ ka ba eŋ kyaane ane vūū a die kaa die zaa kpɛle nyɛre pentege.

Noba ziŋ la a kyɛ na ka kūūdaga biŋ ka ba su kparre sɔglɔ ka kyɛ are ka ba mine vɔgle zupili ka ba mine meŋ ziŋ ka ba ziŋ a kono kyɛ ka bamine meŋ are kɔge a kūūdaga ka mine a gbi dumo a kɔge a kūūdaga kyɛ ka ba a ziŋ zomm lɛ a kyɛ kyɛrɛ ba zu yɛlɛ.

Noba la be a f peeturo emmo zie a are, ka lɔɛ a are ka noba su kparɛɛ a are ka pɔge kaŋa meŋ zɔŋ moto a tuuro kyɛ ka ba pɛgle baagere aneŋ boma a kyɛnɛ a ŋmaara yire a fuyɛl seteesini nimbitɔɔreŋ kyɛ ka a, a a zie ba naŋ mɛ ka a zaa kpɛlɛŋ are a kɔge a peeturo emmo zie.

Pɔge ŋa meŋ zeŋ la daa poɔ a biŋ kodo ane apule ane waare ne bonkyi ne boodeɛ zaa a koɔrɔ a zeŋ a le zutali ziɛ a kyɛ eŋ kɔkɔ lɛɛ ka pelee a meŋ biŋ o lanbore ko'o zeŋ koɔrɔ ne a boma.

Noba nyɛ meŋ be la kyɛ naana a are ne ba gbe kpala a su koboŋ kaayaare ka Pɔgesera kaŋa a maale o zu ko e vure lɛ kyɛ ko yeere lɛɛre a seɛ daga wagye a o nyaa poɔ kyɛ ka ba seɛrɛ ka ba mine meŋ zeŋ ne dakogri a kyɛ meŋ a laara ba kyɛ kaa Pɔgesera moɔ niŋe seɛre paa.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

Lͻͻre la meŋ wa kyԑnaa na a wa nyԑ asedԑnte, lͻpelaa ane lͻzeԑ, a ŋmԑ a gaata a kyԑ yi. A leԑ welliŋ ka a kͻvare mine do saa kyԑ ka a kͻvare mine a are kaa a ŋmԑԑ a ada saԑt na zaa kpԑlem ŋmore kyԑ ka lͻre kaŋa meŋ zoro tara. Ka noba meŋ a bebe a meŋ zoro waana ka ba mine meŋ a zͻŋ motori ane boma meŋ zoro tara a lͻԑ naŋ nyaa asedԑnte.

Bibiiri kaŋa meŋ naŋ zeŋ bon ŋa gbolaa la ka ba de a de maale boŋ ko e a ŋa lɔre kaa kaŋ paa zeŋ kyɛ paa nyoŋa setiyaa taa ka kaŋa meŋ kpɛ zeŋ poɔ kyɛ ka ba bata meŋ be a puori a daare dɔɔ kaŋa meŋ yi are o tuura a meŋ eŋ siilepɛ kyɛ kaa lɛ a bibile naŋ daare baŋ ko zoro.

Bibiiri ane nenbɛre ane pɔgeba meŋ la be kyɛ a meŋ seɛrɛ a kaŋa soba naŋ su kpare ziɛ seɛrɛ la lɛɛ a te zage a gbare kaŋ ko do saa kyɛ ko tieŋa a nu ka dɔɔ kaŋa meŋ naŋ su kpare sɔglaa a meŋ seɛ a meŋ yaare o nuure zaa kyɛ duloŋ zu a bare saazu ka bibilee mine zeŋ teŋa.

Bibiiri mine meŋ bee kyɛ naana a meŋ are ka ba erɛ ba displayiree kaa a bibilee kaŋa a are ka ba do are o bugɔ eŋ

Pɔgesera nyɛ meŋ naŋ zeŋ kyɛ naana o meŋ e la boŋ maale a wuo boma boŋ sama sama a biŋ a maŋ leɛ dea a maale ne boŋ kaŋa ko'o e boŋ o suɛ kparo sɔglaa a kyɛ zeŋ a de mansene biŋ a nm a dea mansene a de maale ne a boma die poɔ meŋ la ka o zeŋ a kyɛ dera mansene a de manna ne a boma naŋ biŋ kɔŋ o.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

Yie be le a kyɛ naana yaga yaga lɛ ka teere be be ka ba pente a kyɛnsere mine bompeɛle a pente a yie mine bon green a pente a yie mine bondoɔre kyɛ ka ba sellɛ teere a yie kpagyaŋ ka lɔɛ a mine zoro a sobiri poɔ ka nensaalba kyɛnɛ a sori

Dɔɔ ŋa meŋ naŋ zeŋ kyɛ naana o meŋ zeŋe la a zeŋ a biŋ o peleti ane o boma a de book gane a de pare tabol zu a kyɛ maalo ti a noo bondire a zeŋ a kyɛ de a ti ane o nu a de maala kaa na maa ka o nyu kyɛ ko su kpare wogi a tuure o nuure zaa poɔ.

Bibilii la awa zeŋ kyɛ a zeŋ sobiri zu a do te zeŋ boŋ… a sobiri boŋkyɛnaa zu, kyɛ ka ba zeŋ a biŋ bɔtɔre ka a bibilii mine a zeŋ a kure eŋɛ a sokoɔɛraa noɔreŋ ka b mine zeŋ ka a kaŋ soba a kono kyɛka ba fob a nɔɔrɛɛ a biŋ a sokoɔraa zu kyɛ ka ba mine zeŋ a leɛ kyaare taa a yele yɛlɛ. ba mine meŋzeŋ b aba yele yɛlɛ a be.

Noba meŋ la be kyɛ naana ba eɛ ba zaa kpɛleŋ eɛ dɔɔba bayoi kaa dɔɔ kaŋa a zo a ŋmeɛrɛ bol a zo a zage o gbere a ŋmeɛraa bol kaa bol do te be ba zaa kpɛleŋ zu soga kyɛ kaa dɔɔ zoro kyɛ go kaa bol na le ko'o ŋmɛ kaa ba na meŋ kyɛne tuuro a kyɛ meŋ laara.

Zie ŋa meŋ, ԑԑm ԑԑm, felaat la a ͻkԑԑ ka vũũ a di noba kaa a di lͻԑ, feeleŋ sitaaseŋ meŋ poͻ la. Kaa noba mine be a kõͻ poͻ zoro kaa kõͻ de a noba mine meŋ a gԑrԑ neŋ kyԑ kaa ziezaa kpԑlem a nyͻge nyoore a erԑ paa kaa vũũ a dire a a dire a kõͻ zu sogͻ. Kaa lͻԑ zaa kpԑlem a di a zaa.